ma dalla ga dukkan alamu bisa yanda wannan abu aka umarta an umarci cewa ayi bayani akan wannan sura da aka ɗaura akan yanar gizo gizo domin bayani ga masu buƙata wannan kuma na nuni da cewa wasu mutane ne su aƙalla guda uku dake ƙoƙarin tattare kayan amfanin gona ya alla sun siya ne ga daga wasu ko kuma um manoman ne suka nemi suyi musu safarar su zuwa gurare da suke cin irin su wannan amfaniwannan amfanin kayayyakin amfanin gona an tattara sune cikin buhuhuna bisa wa wata babbar mota ta Alfa wadda aka zuba kayayyakin domin safarar su zuwa kasuwanni ya alla kasuwanni ne na cikin birane ko kuma na wasu ƙauyikan da za'a kai domin kasuwan cin su bisa tsari na siye da siyar wa da aka san bahaushe akan su babban motar tana ɗauke da mutane guda uku a saman ta a yanda tacan farko take ƙoƙarin ɗaurewa da wata igiya ta kaba ta yanda mutum biyu suma suke tsaye ta bayan sa suke ƙoƙarin ɗaɗaure kayayyakin da aka zuba su um wannan yana tabbatar da cewa yana da tabbatar wa cewa an ɗaure an zuzzuba kayayyakin nan dai ganyayyaki ganyayyakin da ake amfani dasu na ci ne ko kuma na magunguna ne ko kuma na wani lamarin daban. motar gata nan gabanta fara ne da gilashin na sunan Allah kuma za'a iya cewa wannan mutane tabbas galibinsu musulmine ko kuma ƙasa ce ta musulunci tinda ga sunan Allah nan a saman daidai inda mutanen nan guda biyu suke zaune da kuma cewa gashi ga wani sunan Allan nan daga gefe um an rubuta shi shima a jikin farin faitin farin faitin dake jikin motar kuma mota ce me ado domin aka sassaka aciki kuma galibi tabbacin abinda wannan hoto yake faɗi cewa ba karka ra ne gurin ba wai cikin birni bane ba saboda la'akari da bishiyoyin da suka zagaye da'iran unguwar ko kuma wurin da aka ajiye motar domin jigilar kayayyakin nan zuwa kasuwa wannan daga cikin abun da fuskanta cikin wannan tsari na wannan hoto da muka gani akan wannan feji na yanar gizo gizo da aka buƙaci muyi bayani akan sa na gode

madallah sana'oi da ake dasu a ƙasashan hausa ko wasu ƙasashan daban daban asu al'umomi daban daban sun bada ƙarfi kan sana'ar su sana'arsu shine sana'ar kaman kifi ko wanne iri ne kuma komai girmansa komai ƙanƙantarsa domin ci mu'amalar yau da gobe wannan sura da aka daura kuwa anmana bayani ne ko kuma zamuyi bayani a kanta bisa yanda muka kalleta tsarin ɗaukarta da fari anɗauki surar wani kifi ne me kama da tarwaɗa wanda jikinsa ma ba a wanke shi ba aka ɗaɗɗauke shi tunda ga idanu wanshi nan guda biyu ku hancinan shinan guda biyu bisa sama ya dan bude baki badai sosai ba ga wani mutum can daga gefen hagu ya tsugunnan da kai da fari fari a bayansa da alama cewa ya ɗan wato yana yin shuɗin ne ya juya baya inda ake ɗaukar wannan hoto shi kuma na biyu alamar cewa ya ɗaura a ya ɗaura hula ce me ratsin shuɗi da ja da fari la'allama har da baƙi ya zura hannayansa cikin bulbun da suke kamin kifin domin samarwa kuma ya zira hannun damansa ne yana laliban inda yasa ɗayan bisa na wani ɗan tudu ɗan ciyayi daga gefe yayi kamar ruku'u da kuma wandan daya ɗaura gajeri dan kamfansa me launin shuɗi shima haka dai wannan hoto kuma gulbin ruwa ne bawai me yawa ba ɗan ƙaramine wanda baza a iya cin mutum ba ko kuma ya halakashii ko kuma ya cutar dashi gulbin ruwan ƙasa kamar yada kifin yake ruwan ƙasa kuma zahirin wajan ya nuna cewa ciyayin da suke gefe ba wasu masu tsayi bane gajeru ne kuma basu da alamar cewa sun shiga cikin duhuwa ko kuma wani wuri ko da sun neme buƙatar taimako zasu kasa fita ba wani ƙatan ruwa bane ba a wajan ba kuma wani abu bane da za a hanasu da zasu kasa yin amfani dashi lallai wannan hoto na nuna mana cewa mutane dai guda biyu zuwa uku har wanda ya dauke wannan sura ya saka mutum biyu a ciki ya ɗauko kifi shima ta bayansa ga idanuwansa nan da komai yanda mukayi magana dalla dalla

Wannan sura wanene mara cewa wani me su ne inda ya cafke Tarwaɗa a hunnan sa na dama ya rike ta sabida tsantsin da take dashi tabaci wannan me su baƙar fata ne ya ɗaure ya rike wannan um tarwaɗa kifi daya kamo da hannun sa inda ya sauke hannunsa na hagu daya rike kuma akan samu dama irin wannan na kifi tarwaɗa a wurina na taɓo wanda yake yake iya kamata take iya shekara ma ciki ba tareda ta fito ba dan damuna ta sauka se ayi idan an tona ƙasar akan samu irin wanan tarwaɗa ake amfani da ita wajan ci ko a soya ko adafa ke dahun amfani shi wannan me su yana sanye ne da ɗan kamfay gajere launin launin wanda da akwai wata koriyar buta dayake amfani da ita dan Allah wajan wanke hannu ko kuma wani amfani na shi daban ko kuma tara kifayan tarwaɗa ɗin dayake kamowa yake zubawa a ciki kuma bakinta ya ɓace da taɓo ya ajiye ta a gefe a gurun wasu ciyayi kanana-kanana fura launin su kore ne a gefe inda suka fito a cikin wajan harkanlan cewa ko gona ce de ko wani abun da yayi kusa da taɓo tunda da ruwa a wajan kaga ciyayi ko zasu fito wannan um me su za'a iya um ida yashe garinsa ko incewa ya kai sama da ashirin zuwa talatin haka wa matashi me majiyi karfi inda surar ta bayana ko ƙarin bayani kan wanan tarwaɗa ga indanta nan kwandi ɗaya cikin sura ga kuma wasu um guda uku, guda huɗu da suka fito a ciki kuma ga guda biyu dogaye inda kananan sukayi masakaita da basu kai na farko ba um ya ɗaure um wannan wando nashi wannan ɗan kampay nashi da tazuge ɗan alunin, launin fari daga bisa wajan cibiyar shi ƙasa da cibiyan shi watau de ƙasa da mara sa wannan hoto ya bayana.

Wannan sura na yi mana bayani kan cewa wani yaro ne matashi da akalan ba zai wuce shekaru sha biyar zuwa sha takwas ba, yake zaune bisa wata motar tantan ta noma cikin kuma gona, ya zauna ya kalli wanda yake ɗaukansa wannan ah sura, ya sa hannunsa na dama ya tare haɓansa, sanye da wata riga kuma me launin ahh me launin me launi da kuma takalminsa kamar soso wanda yake sanye a kafarsa ta hagu, can a karshe kuma ga wasu ciyayi can wanda ba a sasaɓe su ba, ba a yanke ba, da bishiyu a gefe, wanda suke cikin wannan gona, wadda ake kokarin zuba iri domin yin shuka, tunda yanayi ne ta damuna, a saman hoton kuwa hadari ne daya haɗo kuma take mamaye a samanta, da yake nuna cewa wannan yanayi na damuna tabbas da lokacin ne manoma ke kokarin gyagyara gonanakinsu wanda suke za su yi shuka domin amfanar damunar da take zuwa, ƙasar kuwa gatanan launi ce wanda an riga an cire ciyayin da yake harabarta an sasabe wajan, an gyara, ana tono da wannan motar ta tantan domin zuba iri da gyara domin yi kunya-kunya da za ta yi amfani wajan kyawon zubin tsarin wannan da za a yi amfani da ita, lallai wannan hoto ya nuni da cewa amfanin da za a yi da wannan gona babba ne, tana da nuni da cewa gonar ba ƙarama ba ce tunda har aka samu motar tantan domin gyara wannan wuri da idan idan ana amfani da ah noma galibi irin na gargajiya ba a fiya sa motar tantan ba, ana amfani ne mutum ya tsuguna yana yi abu ɗai ɗai. Wannan shine kaɗan daga cikin bayanin da zamu iya yi akan wannan sura. Wannan sura na yi mana bayani kan cewa wani yaro ne matashi da akalan ba zai wuce shekaru sha biyar zuwa sha takwas ba, yake zaune bisa wata motar tantan ta noma cikin kuma gona, ya zauna ya kalli wanda yake ɗaukansa wannan ah sura, ya sa hannunsa na dama ya tare haɓansa, sanye da wata riga kuma me launin ahh me launin me launi da kuma takalminsa kamar soso wanda yake sanye a kafarsa ta hagu, can a karshe kuma ga wasu ciyayi can wanda ba a sasaɓe su ba, ba a yanke ba, da bishiyu a gefe, wanda suke cikin wannan gona, wadda ake kokarin zuba iri domin yin shuka, tunda yanayi ne ta damuna, a saman hoton kuwa hadari ne daya haɗo kuma take mamaye a samanta, da yake nuna cewa wannan yanayi na damuna tabbas da lokacin ne manoma ke kokarin gyagyara gonanakinsu wanda suke za su yi shuka domin amfanar damunar da take zuwa, ƙasar kuwa gatanan launi ce wanda an riga an cire ciyayin da yake harabarta an sasabe wajan, an gyara, ana tono da wannan motar ta tantan domin zuba iri da gyara domin yi kunya-kunya da za ta yi amfani wajan kyawon zubin tsarin wannan da za a yi amfani da ita, lallai wannan hoto ya nuni da cewa amfanin da za a yi da wannan gona babba ne, tana da nuni da cewa gonar ba ƙarama ba ce tunda har aka samu motar tantan domin gyara wannan wuri da idan idan ana amfani da ah noma galibi irin na gargajiya ba a fiya sa motar tantan ba, ana amfani ne mutum ya tsuguna yana yi abu ɗai ɗai. Wannan shine kaɗan daga cikin bayanin da zamu iya yi akan wannan sura.

Tsoran nan na nuna mana da cewa wasu mutane ne manoma da su ka nomo abarba da yawa a kan kekunan su kirar kashe gadadu da hausawa haka su ke kiran wannan keke kashe qani sun yi lodi hawa hawa dan fitar da su kuma safarar su, zuwa ga mabukatan wanda su ke so abarba ce wanda ka iya cewa ta fi kimanin um nono talatin ko kuma ko sama ma da haka ya sa tsarin yadda wannan suda da aka dauka ta wannan ta na bangarin dama, da akwai mutum wanda ya dan ji, yana cikin farin ciki da alama kiri kiri ya na kallon wanda ya dauke su wannan suda ce kuma na dogo daga bangarin hagu wanda shi ya bude kafafuwan sa ya ruke kekan kuma kayan da ya debo ya na kallon wanda ya dauke su hoto sai kuma da ga bayan sa da akwai wani can da ba riga da kuma wani dan dauri a hanun sa na hagu wanda shima ya tsaya ya na kallon wa madaukin wannan hoto sai kuma na bayan sa shi ma dogo wanda shi ma ya ya tsayar da hankalin sa kaman fitowa a cikin wannan suda da ake dauka idan mu ka dawo na bangarin mu na dama akwai wani shi ma wanda ya ruke, shima ya ke kalla sai na bayan sa wanda su ka daura wagalibi za a iya cewa duk um, kowane ya ruke kekan sa ne domin jigilar wannan abarba da su yayanko ko kuma su ka siya su ke son jigilar ta zuwa kasuwanni zuwa ga mabukatan, masu bukata can baya ma ya girgo mutum guda, kimanin biyu ko uku wanda su ma tsarin debo wannan wa jigilar wannan abarba da suka yi ko guda daya ne um gonar babba ce sosai wanda ga abarba nan bishiyan abarba nan ta baibaye ta fadiya a a bishiyan abarba ta ke kai wa ba, hada ta ayaba shi ne ta baibaye gonar ya fito da launi mai kyau ga kuma ciyayi nan kuwarda ko pura kanana sun fara bada wannan launi ya fita sosai da kuma alaman cewa, wannan gona ce mai tsari saboda ga furtalin da za a bi nan a wuce da shi gidaptan kayayekin ya bata a cikin wannan um gona kuma ga mapaipayi ne a cikin

ramin da yake rami akan wan nan hoto da magani akan wan nan yanan gizo-gizo ya nuna mana wasu yan ciyayine daga fari zamu iya cewa ga wasu yan ciyayi kanana da suka dan hau suka fito um gaba-gaba daura da tsakiyan wan nan hoto sai kuma kwazassabon wajen ruwa da ya cicci wajen sabi da ko yanayi na damuna da a lokacin ne akafi samun ruwa mai yawa da yake zaizaye kasa take tafiya ga kasan da bata samu nhanya mai kyau ba bata samu gurin da tsarin da zai huce ya tsaya damuna ke saukarwaba hurine kasan mai duhu da sai alama da duhun tabo a ciki akwai doguwan bishiya matsakaiciya a hurin wadda jijiyoyin ta ta dan fito waje da alaman wasu kaman bushewa suka yi bisa alama cewa da damunan ba nisa tayi ba tana dauke da rassa da yawa guzu-zu guzu-zu duk sun cike hurin baka iya kirge rassan da ke cikin bishiyan ba in kayi laakari da chan baya kuwa akwai ragowan kwazazzabon da hurin ya ci ebe kasan wajen sabo da yanayi na ruwa mai karfi na damuna da yake bi ta hurin da kuma can baya naman ciyayine da kuma tudu cha karshe da baida yawa da dai kawai ya baiyana su yadda ya kamata da zaa ko ya baiyana halin da suke ciki ba in ka dawo daga bangaren dama kuwa yin ciyayi ko da suke a hurin ga sunan shima wajen yayi alaman tudu da kwari ba labama akwai wata gona bace ba ko kuma an saba shuka a wajen tudu da yawa da kwari in waje yayi tudu da kwari, chan kuma kasa tudu zaka gani da ga san sama kuma hadiri ne ga ba daya zuwa duk ya cike shi kuma da ga bangaren dama bangaren hagu shine aka dan samu gurin da aka dan samu wan da ya nuna cewa wan nan hoto mun daukeshine domin burgewa da hurin yayi idan anfani ko kuma dan kyan da yayiwa

wannan hoto yana nuna mana cewa mata ne manya guda biyu akwai kuma wata matashiya me sanye da riga me duhu a jikinta kanta ba dankwali ta tattare gashinta ta sa wani abu ta daure tana kallon wannan magidanciya da take kokarin tattare salak dain da suka shuka domin jigilarsa zuwa kasuwa sannan ita kuma magidanciyan da akalla zata kai shekara hamsin zuwa da biyar ko kuma sama da haka wato dai babbace an san cewa mutanenmu na Afrika suna amfani da wannan salak domin sawa a abinci dan dadadawa ko kuma dan amfaninsa a jikin dan adam ta zuba salak din ta um zuba su sosai har baki a shudiyar robanta wato a shudiyar madaukin abin da take dauka domin jigilansa dan siyarwa ko kuma dan kai wa kasuwannin da za a siyar itama ta samu abin kashewa tana sanye da riga fara ga daurin dankwalinta nan iya goshi ga kuma atamfanta nan da ta dora me launin da me yalwin rawaya da kuma me launin um um baqar fatan da take da ita ko dayar itama tana sanye da atamfa da riga mara dogon hannu ta rike salak guda daya daga hannunta na dama tana kokarin dauko wani ita ko matashiyan ta zuba masu ido tana ganin yadda suke diba ko kuma suke zubawa a cikin daukan roban su itako dayar me dauri dogo ta hannun dama ta daya magidanciyan ga abin zubawan ta chan me launin ruwan lemu suna kokarin diba da ta zuba daga bayansu chan gonance wanda ba a yayyanke salak din ba suna dashe cikin kasa kuma ana cigaba da basu ruwa alamu sun tabbatar da nuni wannan um gona ce babba wanda ake shuka wannan salak din domin amfanan me gonar da kuma amfanin um amfanin wanda zasu siya chan baya daya ne da um daga baya baya wanda suke nuna wuri ne babba kuma ba gidaje daga kusa kusa wannan dai shine bayaninmu anan

Duka tsari na bayani dalla-dalla cikin hoto mun bayyana wa waɗanda ke buƙatar wannan bayanin a jiki don fuskantar abun da ake so. wannan mota ce ta tantan a cikin wata makekiyar gona wadda ake gyarwa ake sassabe gonar da aka riga aka yi don gyarata da kuma sabon shuka da za ai tantan ce mai ɗauke da abubuwan gyara ƙasa har guda huɗu. biyu daga can gaba farko sai kuma biyu da suka buɗa. Suma sukai kusurwa. Kuma tayar da riƙe ƙarfen da ya riƙe e wannan abun gyaran gona. Wannan yana nuna mutum ne guda ɗaya a ciki yake sarrafa ta da ke gyara wannan makekeiyar gona. Kuma gona ce da ake amfani da fasahar zamani. Domin ita harka ta gona galibi na mutanenmu na Afirka ba ta da tsari na amfani da motar tantan sai dai jiki yai amfani ko garmar shanu wanda da ita ake gyaggyara gonannakinmu na gargajiya. Kuma ba ta da ƙirgali mutum ba zai iya ya Kuma mai irin wannan gonar a lokaci guda ɗaya ta yanda fasahar zamani ta kawo mota ce mai launin kore da ruwan wato ruwan goro kuma tayar ta baƙa manya guda biyu da hoton ya nuna da kuma ƙananan da suka riƙe garmar da take gyara gonar. da kuma can daga tsallake ga wani burtalin hanya nan aka saba bi A ɓangaren hagu ga wata dogon icce nan a tsaye sai kuma can baya da ba komai fili ne shi ma in ka dawo daga dama-dama kuwa gonar ce da aka riga aka gyara aƙalla cewa ko an yi shuka a ciki ko kuma dai ana saboda saukar ruwa ta yi kore wajen ya yi kyau ya ya zama wanda shi ma ya Aallah a zo a yi dai a yi gyaran fsa domin amfanin gonar da za ayi shuka a cikin shi can kuma daga ɓangaren damar dai akwai wani tudu a iya cewa ko gida ne ko dai wani can daban haka kuma daga can kusurwa daman dai akwai wasu shi ma akwai kamar bishiya ko tudu Allahu a'alamu to dai wannan shi ne bayanin da za mui a na gona da ake shirin gyaggyarwa ko shirin amfani a yanayin da kuma yanayi ne na damina. ko yanayi ne na shukar rani da za ai yanayi ne na damina ana iya yin shi gyaran ne domin yanayi na damina a amfana da shukar da za ayi

Najeriya ƙasa ce me ɗauke ƙabilu da al'adu iri-iri daban-daban na aure ko na suna ko na bukukuwan gargajiya da aka saba yi wannan kwa na nuni da cewa wasu manya ne masu ɗauke da sarautun gargajiya kuma manya ne cikin al'uma ake ƙoƙarin kawo musu kayayyakin aure sabida irin da muka ɗan samu na ta'ammali da mutane na Ibo da su Hausawa ke kira Inyamurai a bisa tsarinsu na bubukuwan aure akan kawo Doya da giya ga ta nan to kamru kayan lefe a a cikin wannan hoto kuma ga wani ɗan me farautar da aka a iya cewa ga su nan faratarsa ba tafe da giyar kofi an zuba mai yana ɗan nuni da ita ko zubarwa ze ko wani ze miƙawa haka dai hoton ya nuna ga wani dattijo nan daga ɓangaren dama a agogo a hannunsa shi ma ya tsaya yana kallon wani ya ɗan bude baki hular da hular daran ko ja ko kuma wannan shi me hula dara ja sauke da sarƙarsa a me launin fari da ja a hannunsa da wani munduwa ko kambu na sarautarsa da leshinshi fari ga kuma wani um wani abu me kamar um guru a hannunsa ya zazzago hannunsa na dama da ya riƙe giyar da ita wani can me dara me fararan kaya can ba za a iya cewa leshi ba ne ko kuma farin kaya ne de yadialawaiyo wani dattijo ga shi nan da wani abu kamar rubutu a jiki wanda ba za mu iya karanto abinda yake ciki ba da zaninshi shi ma um da da kuma dararsa ja shi ma har kan kafarɗarsa kuma sarƙarsa ita ma me launin goro da ya sa akan wuyansa se kuma wata mace a bayansa me rigar Atamfa da leshi da akai mata faci da shi a wajen ɗinki se wata macen kuma da ita ma da an dawo me baƙin kaya se wata daga hannunta shi ba dogon hannu ta riƙe ga ɗan awarwaronta kaɗan yayo ƙasa me launin riga Atamfa ruwan toka ko wate launin riga ruwan madara ta dan cik ɗan kama da kuma zaninta ruwan omo shi ma Atamfa ne de kuma me launin um rawaya-rawaya ko kuma wasu mazan daga kamab baya wanda dai a iya cewa mutanen Igbo ne da suke kudancin a Najeriya ake shirye-shiryen bukukuwan aure hoton dai ya ƙara nuni cewa ga wasu ƙahohuna nan guda biyu akan wani ɗan katako da aka ajiye su ko kuma wani daban yake sanye da zanin Atamfa Odoji shi me har wuya kwalbar giya guda biyu wadda ɗaya tana cikin kwali ɗaya kuma tana buɗe na ɗauki hoton ne ran sha biyu ga watan bakwai na shekarar dubu biyu um dubu biyu cicif muna godiya um

Allah ya azirci al'umma musamman ta najeriya da ƙabilu da al'umumi iri daban daban da bukukuwa na aure ko na al'ada ko na hutun shekara shekara ko na bikin gona waɗan da ba wannan wasu mutane ne da aƙalla in mun irgasu mutun zai iya nuna mana sun fito sosai ɗaya, biyu, uku.huɗu, biyar, shida, baƙwai taƙwas tara goma sai sha ɗaya sha biyu sha uku to baza su wuce mutum sha huɗu ba wa innan duk ba ƙabilun arewacin najeriya bane za a iya cewa za a iya samunsa a ƙudanci ko da yake najeriya ƙasace wanda take da da harsuna daban daban kuma ita ce ta ɗaya kusan a yawan harsuna da ake magana ake magana dasu a africa da kuma duniya baki ɗaya wanda Allah ya azirtashi da aladu iri daban daban anrike mai makiro phone a wani dattijowa da ta riƙe makiro phone me riga da kuam zamin atamfa ta ɗaurashi ya ɗauru shima ya ɗaura atamfa iya ƙauri me ɗan kauri a jikinsa sosai da kuma murzanansu dan galibinsu ga murjaninsu kala da kala me launin kala kala ya riƙe wato ƙwarya karama ko kuma wata ƙatuwar ƙwarya da ake ajje a tsakiyarsu babba wanda a iya sa ɗan jariri a cikin ko ma amai wanka a cinta daga farko kuma inka dawo daga farkon hannun damanka akwai wani dattijo me sanku yasa riga shima ya ɗaura zani a wurin kafaɗa sai kuma wani wanda ya ɗaura leshi shima ya juyo da takaddar a hannunsa yana kalla ko yana jin sauraran bayanin da yakeyi sai wani daga bayan wajan nan da sai kuma me makiro phone da ya riƙe shima da wata hularsa fara sai na gabansa da mirjani da jar riga launin wato a ruwan madara ga wani can dogo daga bayansa amma fuskan bata fito sosai ba sai wani dattijo can daga gefe shima rabin leƙuwa yake magana da wannan da zani shuɗi rigarsa koriya da mirjaninsa ga kuma wani kamar awarwaro a hannunshi ko kambune dai ko gurune suna magana ya juya baya yana magana da wani da wani dogo daya riƙe fuskanshi shima dattijo ne kansa da furfura ga wani can daga gaban me furfurar da yake da riga fara ga wani mutun can daga baya wanda shi kuma be fito ba wato dan gefaran shine sai wani dattijo me sanda da ya riƙe wani sandansa da kuma wani yadi a jiki da launin ja da shuɗ ai yana sanye da farar riga shima da zaninshi ya rattayo shi akan hannunsa na hagu ya rike wannan sandan da hannun hagun shi kuma ga hannun ya riƙe wannan yadin me launin ja da shuɗi da fari a hannunshi na hagu sai wani can daga baya da ake nunoshi be fito sosai ba to duk wannan kamar za a ce wani biki ne da ake gudanarwa na al'ada a wannan hoto iya bayanin da zan iyayi kenan nagode

Wannan dai hoto yana nuna mana cewa wata gona ce ta inibi da aka yanko aka zuba a cikin wani kwando na wato na kaba ko kuma na makamancin kaba, tunda dai wannan dai za'a iya cewa sakar sa ba ta hausawa bane, ko kuma ta wani mutumin Africa, wannann dai za'a iya cewa saka ce irin ta turawan zamani suke amfani dashi wajen zuba wannan inibi, da inibi ne dai gashi nan yayi kyau da kuma ragowar dan ganyen sa a jiki, dan ga daya,, biyu, uku, hudu, biyar da ya nuna mana wato zangarniyar sa a jiki, wato ba'a gama yanke shi ba, kuma galibin irin wannan inibin ana samun sa ne a kasashen turawa kuma wannan gona ce dama zaka iya cewata turawa, ga duhuwa nan a kuma ciyayi daban daban, wanda shi dama ba wai ana noman shi bane da lokacin damuna, su Allah ya basu fasahar turawan nan Allah Ya basu fasahar yin shuka kala kala ba sai ta damuna ba, wani galibin ma sukan sa wani abu ko kuma tanki da abinda za'a baibaye shi da mayami wanda zai hana shi daukan kwari ko kuma wasu halittu da zasu cutar da wannan bishiya, ita dai wannan kwando na me alamar kaba an saka shine da karare domin daukan abinda aka zuba madauki ne na inibi da aka ajje a kasa, kasar da take ta bushe ba kamar jigaqqiya bace sosai kuma 'ya'yan wato ganyayyakin da suka bushe da kirare a wajen, suka baibaye wajen kuma wurin yayi kyau sosai, da kuma kara bayyana tsarin kyau a wajen wajen yana da launi ruwan madara madara da kuma kalar, a jikin shi, wata launi me dan tsagi a jikin shi, kuma koren ciyayi da ganyayyaki sun kawata shi, kuma wato wannan inibi da yake bishiyar madauki ne da za'a kai ko dan aci ko kuma dan a siyar dai, ita dai wannan za'a iya cewa ko kasuwa za'a kai shi ba sai dai wani abu, wannan abinci ne na amfanin mutum guda kuma na mutum guda ne wanda zai iya bawa wasu.

Wannan kuma na nuna mana cewa hoto ne na mutane da alama indiyawa ne tana sanye da sari Indiyawa ne irin na kauyen nan kuma mano kuma manoma galibi tunda mutanensu na karkara za kaga galibinsu manoma ne sun shiga cikin ruwa um ga wata mace nan ta riko hannunta na na hagu hagu ta riƙe tulun ta na karfe na karfe ne wanda ta riko ta debi ruwa ya Allah ko diban ruwan za ta yi ko wani amfani. Kuma su kan yi amfani da tulun ne wajen tatsan nonon shanunsu da suke amfani da ita wannan abin mai kama da um Ta riƙe hannu tana ko tunani ko wani abun tayi lulluɓi tana kallon can kusurwar hagu ko wani abun da kuma wassu Mata guda uku a tsakiya su ma da tullun su na ƙarfe mai wawakeken bakin ɗaya an kare ta bata fito sosai ba sai wata ƴar ƙaramar yarinya matashiya itama za a iya cewa budurwa ce sai kuma wata kuma tsarar ta ce dayan ma ta sa dogon wando ne da lulluɓin ta bata rufe gashin kanta ba ita kuma wancan ta bayan na su da bata fito ba ta rufe gashin kanta ta gaban ta yarinyar matashiya mayafi ruwan hoda za a iya cewa itama bata ryfe gashin kanta ba sai wani namiji chan a cikin ciyayi ya ɗauko wasu gajeren ɗan kamfen sa tunda shi ba lalle dogon ba su sa wando kuma zani ne da suka wannan rage shi ɗinnan haka kuma ga wata mace nan gab da shi da ita da yaron ta tana itama mai duhu kuma daga baya da alama da akwai wani chan za a iya cewa ko wani mutum ne ko wani abun Allahu a'alam haka zali da akwai wani chan a kan gab da igiya wani ɗan karamin yaro ya zo kusa da shi ya riƙe shi shi kuma babban ya riƙe sanda ko a cikin da alama dai a kwale-kwale ya ke ko abu ne dai da ta sami ambaliyan ruwa sai ga su nan kusa da su chan na bayan nan mai kwale-kwale turawa da sanda akwai wata gajeriyar bishiya mai um ganyenyaki da yawa kuma in ka dawo dab chan bayan su akwai sarari ciyayi sun lulluɓe saboda ruwan wajen sun lulluɓe sai kuma bishiyu manya da sun rufe chan bayan da su sukai wa wato wurin katanga da in ka zagayo ka bude gabadaya bishiyun ne suka zagaye wajen sai kuma ta hanyan ruwa daga ɓangaren hagu akwai wani gida chan mai rufi mai kyau zaka iya cewa rufi ne mai gidan yana ciki ta iya ganin shi daga ƙasan ya ka wannan abin da ma suka iya gani kenan acikin wannan shine wani kuma tanadi na gida ne su biyar kaman na manya manyan maza guda biyu su kuma ƙananan yara daidaita a hannu ɗaya kuma zaune a kan kwale-kwale Madallah.

mai kyau Allah ya halicce sama dan ta zama izina ba makari ba wani abu daya rike ta ba wani saƙalo da suka rike ta a sama daga can baya zamu fara wato bayani daga sararin samaniya take da subi da kuma wani sannan wanda ya bata kyau. Launi mai kyau sai kuma in ka zo daga bangaren hagu akwai wata bishiya ahhh babba wadda za ka iya cewa tana da ganye da kuma rassha da yawa fitar da ciyayin daya. Ciyayen kuma daga nan gaba ciyawa ce mai kyau tunda anan baza a ce ba muna da wannan ciyawa ba. Kuma wani gida a wani ahh wannan dan zuma a jikinta gida ne irin na zanzaro ko kuma wani can abu daban tunda galibi zanzaro zaka ga irin wannan gidan mai huda huda kuma ahhh ahhhh. Wato bama wato kwari ne a ciki masu tashi mai launin zuma da kuma dan duhu duhu a jiki. To shi ne a jiki suke kokarin ah boki ko kuma maƙalewa a jikinsu domin samun rana a jikinsu ko kuma hantsi. Ahhh shi wannan kwari bazan iya ce muku sunansu ba amma sun kai akalla daya biyu uku hudu biyar shida bakwai. Iya abin da muka gani kenan guda bakwai. Kwari ne guda bakwai. Ahh na farko guda uku sun maƙale a jikin dogon wannan ahh dawa da take da amfani a jikinta tana kokarin fitar da furanni. To kusandali kar suma waɗannan su ga wannan suka gudu ta bangaren dama ga daya can daga sama daya kuma ya daga hannunsa ahhh abin nan kunnuwansa sun daga domin janyo mai wani abu. Sai kuma wanda kasansa yana kokarin kamushi. Dayan na ukun yana kokarin shima hawa saman daya tun daga gefen dama direba skidin ahhh itcen suna tare. A haka dai wannan hoto ya nuna mana.

Mukuma dai-dai bayani dai ake buƙata a kan wannan sura za a iya cewa wannan dai de kana da wani abu da ya shafi mutanen Afirka ba da da kuma in ma ya yi tarkace ne dai na na bishiyar da ake cewa ka a ba kaba ba bishiyar a gora ga shi nan an yayyanke ga alamar za a yi wani amfani ne na musamman da shi aka sagale guda ɗaya an da ɗe biya za kulli guda biyar a jiki sun kuma tuttura ganyayyaki daga saman in da aka fafe kan akai kamar za ai bututu ne don zam abu dabam da kuma ganyayyaki na doya bishiyar ayaba ne su aka tottoshe sama a ka shimfiɗe aka shimfiɗe takwas taka za ka iya cewa wannan abu ne na bokanci sabida ga ya wato ga wani gashi nan a jiki da farin layoyi an nannaɗe wasu surkullen abubuwa a ciki kafin ka kira dai daga ɓangaren damarka ga wani abu can a da kuma wani um mai fatsi-fatsi can ɓangaren dama tsawon bokaye guda biyu da wani abu nan kamar kaza dai kowani abu dai an danna shi wannan dai wani abu ne dai da yai alama da na bokanci da aka tattara komatsai ina tsakiyar tafiyar ga wani na ga alamar ƙwai nan shi ma dai a tsaye kuma an aje shi ne a akwati ko wani sanda a tsaye ga wata alamar abu nan kamar bitta bayan baubuwan ɗan mitsitsi ya zo ko dai kuma ga shi nan abu kamar zuwa ɗaya ko wata cikarta a nan gefe ga wasu gafuka nan a jbige da ya yi za ai surkullen wani abun ko sihiri na tsafi da wani abun tabbas dai wannan ya nuna mana cewa abu ne na bokanci da ake shirin yin amfani da shi wannan dai bai alama da irin bokanci na kasashen Hausa ba ko kuma na irin mutanen mu na Najeriya ko kuma irin mutanenmu na Afirka sai dai irin mutanen Indiya ɗin nan ko Canis da shi ne wato mutanen Sin sune ke da wannan al'ada kamar abun bokanci haka alamar abunda za mu iya faɗa ƙarshen wannan maƙala.

Toh wannan tabbaci mutanen mu ne bakar fata a Africa wanda suke so a cikin wanda bayanai suka gabata dazu mu kai bayani cewa dama ita irin kifi na tarwada ana samun tane a wuri na tabo, wanda idan ruwa yazo Allah Ya kan basu tsawon ran da suke iya zama ko da ba ruwa, sun san yadda suke iya zama numfashi, Sun san yadda suke rayuwa, wannan dai mutane ne gasu nan a cikin hoton guda biyu, wanda wanda ya dauke su,, ita wannan sura ta hoto ya daga hannun sa na dama, wanda da alama yana kallon can arewaci ko hannun sa na dama ya shake wuyan ita wannan kifi na tarwada sabida tana da baki shi yasa yai mata tamka mai kyau sabida ko da ta jijjiga ba zata iya kufcewa daga hannun sa ba, dan idan ta kufce, ta fada ciki shima yasan ya rasa ta sai dai ya kara lalubo wata, in ya samu in ya dace, in kuma bai dace ba shikenan, wuri ne dai wanda yake na tabo, kamar yadda wancan ya nuna da kuma kamfan sa kafar dogon wandon sa ta fashe ta hagu, kuma dogon takalmin shi da aka sarrafa da, irin takalimin nan da manoma suke amfani dashi, wando ne dai galibi ba irin dinki na namu na mutanen Africa ba, na kasashen turawa ne, inda yayi tazuge da wani kunzugun sa matacce, ga aljihun sa nan ma ya bare, ga wandon nashi dogon kalar me kalar baki, inda yake cibiyar sa wajen mara dik dai ya fito a jikin wannan sura ta hoto, kuma wannan me... an nuno iya zira'in hannun sa, hannun sa da yayi amfani da ita wajen danne wannan kifi na tarwada, to sai kuma dan wurin ramin da suke so in kifin nasu wanda zaka iya bude hannayen ka guda biyu babba wanda in kayi haka zaka iya kimanta girman wajen da haka, dan ruwa kadan inda wuri ne na tabo ba wai ruwan ne sosai ba, yanda in da da ruwa kaga mutum ba zai iya saka kafar sa ciki ba balle ma yace zai iya, wannann dai shine iya abinda zaka iya fada a jikin wannan hoto.

Wannan kuwa bayanin zai zama kaman ce wa um ganyene da wata tsutsa ke ciki, kuma um aka sata a ciki kode ta shiga take ɓanna ga shi nan ta cicci ai kasayar inda ake ƙoƙarin cireta da wani ɗan kara mutum ne dai zamu iya cewa namiji ne mace dai yake ƙoƙarin um yake ƙoƙarin fitar da ita daga jikin wannan ganye, ganye ne kore inda ga wata huda can ga alama tsutsar ce ta cinye shi, tai kashinta a ciki ko kuma ta ke ma shi ɓanna kuma ya na son cireta domin um mayar mayarda lafiyar ta wannan tsiro da ake amfani da shi, ga hannunsa nan ga 'yan yatsunsa nan guda ɗaya, biyu ko huɗu wanda ma su muka iya gani, monomi ne sai mabiyinsa, sai kuma na biyun ƙarshe ko kuma wancan ɗan ƙaramin da ya fito shima kaɗan, sai kuma 'yan yatsu biyu da ya riƙe wannan ɗan kara da yake kwaɓe tsutsar da ita kuma baya so ya sa hannunsa, kuma fatarsa na nuni ce wa baƙar fata ne ba ba bature ba, ya riƙe yake ƙoƙarin ya riƙe ganyen domin cireta, sabida irin ɓannandda ta ke masu ko kuma ba sa so ne ko kuma ci zasuyi, saboda wasu sukan ci tsutsa sabida anhwaninsu wasu ma sukan rene su ma a cikin wannan ganyayyaki, wannan hoto dai um mun ɗan ƙara zuƙo shi dai to zai nuna ma an nannaɗe jikinta ita tsutsar ya'alla ko tana da rai ko ta mutu Allahu a'alamu, ita dai ta cicci abinda ta ci dama dai wannan alamu ne na ƙanshin um sai kuma wato mai wanda ya ɗau wannan hoto shima da bai fito a jika ba to ko dai ma iya yanke hujjar cewa mutum biyu ne tsaye a wajen da wanda aka ɗauka hoton ya ke ƙoƙarin cire tsutsar a jiki, sai kuma wanda ya ɗauki wannan um hoto shi su kaɗai ne a waurin, sai wannan bayani tunda ba wani babba bane ba ana iya dakatawa a nan an cimma saa'a.

a nuno ya ɗauko fatanyan sa da yake yake kokarin ko de ya cire ciyayayin wajan ko kuma ya um um um kunya-kunya da de suka sa a ciki na ga shi can daga gefe yayi shukan sa mata ma dai ta fito ta fida kai kuma wannan gona ba irin irin tamu ta mutanen Africa farar fata ne suke kokarin abun um amma shima baka iya cewa bature bane ba na de ga launin hannunsa farin fata ne ya rike dogon abun dayasa a jikin garmar sa ko fatanyan ce me kaifi me kaifi a jiki me kaifi, gona ce me faɗi me girma sanya ya mata kunya-kunya yayi shukansa kuma wasu sun fida um kai daga kuma daga can karshe da akwai bishiyu wanda suna rufewar ya gano abun daya ke can da ba kuma ba be hango shi ba sune de ga sunan kasar kuma ya riga ya ya riga ya cire shawarwari layi a tsaye a kwance da alamar an cire alamar ze amfani da shi nomar sandan ne yasa garma a jiki um tara alamar da ansa shi ne na irin itcen nan na tiyo itcen nan na na gora sabida shi ba'a siya sabon wani na daban a ciki ba haka de ya kasace a cikin wannan hoto na bayanin da, bayanin da muka yi da ku cewa iya kar kokarin mu fayace abun da yake cikin wannan sura ta ho da kuma karin bayani kuma da alamar mutumin ya duka ne da be tsaya a tsaye ba duk da tsayin da yayi da shi ya ɗan rintsuna ya kankaro ya yaye cire ciyayin da

Allah bani ƙwabarin wannan wasu kaji ne da ake kiwonsu, adadinsu kuma ya zarce guda shida. Ba mun ga biyu nan sun zuba baki ciki, an yi musu kwami saman, aka zuba musu tsutsa. Tsutsa ce ko kuma tsutsotsi ne. Aka gaya musu tsuntsu ne wannan zai maza. Mutanenmu na Afirka ba sa iya wannan saboda kyankyami da saboda hananmu suke yi. Mutanen da suke cin tsutsa eh addinin su. Dawaye kaji da suka zura bakinsu a kwanan da aka zuba musu, wannan shi kaji suke tsattsaga da an san suna kajinmu na Hausa ko na Afirka ko na eh na Afirka ma suna ciki. Su tsuntsu ba kamar wanda zo a sa bane. Wannan shinkafa ta musamman ba ne sai a sa, sai kuma guda biyu da aka tozar kansu ne kawai ya fito. Shi wannan hoto sai suka farauto ba ɓangaren abar. Sai kuma wannan guda ɗaya da tai tozan kansa ya fito da kuma a ban wajen ƙawato awarwaro. Awarwaron kunne kuma ya kulle furfurar ko kuma guda ɗaya na jikin sa ne ko wancan ɓangaren afuran abu a ina da fara kuɗi bai kai ba. In ma wancan suna gajiya wannan a duk faru ne gaskiya. Daba ba matar ba aiwa mata giwani zakaru ne gaskiya. Da alama mun fahimci cewa wajen ga shi nan sai zawayin kaji su yi a wajen amma ba a ce a share ba. Duk ga kashinsu nan kaji tunda wasu ba su damu ma da wanki duk gurin ma a suna ciki har abinci. Hakan ne da suke tsuntsayen kaji a kwanan da aka zuba musu abinci an sarrafa shi ne da roba fara. Da alama kuma an sa takarda dogon, duk da cewa ya Allah cewa an zuba musu an suyo wani abu ne a ciki, sannan kuma aka daina amfani da shi aka kawo musu wani, zuba musu abin da za su ci eh shiga ruwa kaɗan cikin wani ruɗani.

Allah da ya ba wa dan Adam sa’a kala kala. Dai abun da wannan ya nuna mana gona ce ta zamani wadda ake mata feshin ruwa ban ruwan sama. Gona ce babba suke watsa ruwa da amfanin gona domin amfanar anfanuwa. Da wannan yanayi na tsare na fasahar ba da ruwa wato wanda ba ya wahalar da dan Adam ba, wato ba shi ya kawo ɗauki wani bututu kana watsa musu, kana jigilar ruwan, kana zuba wa layi layi kunya kunya. Sai aka sa wasu kurakun ruwa masu fesawa dama da hagu kuma suna jujjuyawa, kowanne ya fesa damansa da hagu, sama wasu sama sama, wasu ƙasa ƙasa. Kuma idan mun irga su zamu iya cewa adadinsu gaba ɗaya wanda hoton ya iya nuna mana, za a iya cewa guda ɗaya, biyu, uku, huɗu, biyar, shida, bakwai, takwas, tara, goma, sha ɗaya, sha biyu, sha uku, to iya wanda muka ƙirga. Kuma ba za a iya cewa ga adadin kunya kunya da take gonar ba saboda inta samu shaya zamu iya cewa. Amma a duka an yi su ne da tsari mai kyau. An zuba musu taki ne su yi saurin girma sosai. Kuma babbar gona ce wadda za a iya fayyace cewa wanne irin shuka aka yi a wurin. Wanda ban san ganyen ko da ƙadan, kule, ba ka iya cewa ga wani fire da zai iya bayyana maka wanne irin shuka aka yi a wurin ba. Ruwan dai gashi nan, wani a sama, wani ya riga yana feshiyar da. Sai kuma bishiyoyi da suka zagaye murabban gonar. Gonar an zagayeta da bishiyoyi yadda ba ka iya gano ko da ka zo ba ko kuma ba ka iya gano abun da ke cikinta ba duk da yanayin na huwar wajen. A galibi irin wannan dai da muka faɗa fasaha ce ta zamani domin sauƙaƙe harkokin noma da dan Adam yake amfani da su domin amfanin gonarsa da ci da sha ko mu’amalarsa ta yau da gobe.

Wannan dai za a iya cewa wata ƙaramar kasuwa ce da ake saye da sayarwar amfani na gona da kuma kayan mu'amala na yau da gobe. ka gwada mutanenmu na Ga wata dattijuwa nan kanta da ɗankwali ta sa ƙaramar riga ɗinki ne na Turawa. um Ta zauna tana kallo wani da wani abu a hannunta mene ne ba kuma ya je wucewa da wasu ga kwandonsa na na kaba ne, na kaba ne dangin kaba ne da aka a wannan maciji da aka yayyanka shi wandonsa iya ƙwauri takalminsa silifa ya zo dab da da kuma gwanda tana jiran mai saye ko kuma mai buƙata ya saya guri ne dai da [um duk ciyayi a wajen. Daga gefensa na dama, akwai wata shuɗiya um mazubin leda da aka sa a ciki da kuma yadi wanda na ɗiban da aka yi shi da roba Ga kuma wani tire nan shi ma da aka zuba ayaba a ciki gajeriya dai wadda ba irin tamu ba ta nan an zuba su rabin tire ɗin shi ya ɗauko Ga wani farin galan nan daga nan gaba-gaba da aka ɗau hoton nan dai yanayinta ya nuna cewa ta yi alamar tausayi kuma daga bayanta ga inuwar wani mutum nan tsaye ko kuma sabida yanayi na daga baya-baya can a nan ɗin nan shi ma ƙafarsa ko takalmi babu um wandon shi iya ƙwauri in ka leƙo daga can baya ga dankali nan kan wani buhu e, mai launin rawaya. Sai wasu mutane ƙafafuwansu su ma aka nuno ɗaya da dogon wando, ɗaya kuwa da alaman mace ce takalminta silifa a ƙafa da um wani maɗaurinta da ba sai kuma ɗan duhuwar inuwa Wanda shi ne kaɗan daga cikin abin da za ka iya cewa a cikin wannan

Wannan sura kwana nuna mana cewa um yanayi ne na iringinin mutanen dauji. Tunda da yake su basu da tsari irin na tsarin mutanen yanzu, su ma da fasahar su ta da suke amfani da duwatsu wajan gini. Duwatsu ne dai wanda aka zizzira su, a kai gini da su, domin samun wajan matsuguni, da zasu raɓe a ciki. Kuma an faffasa su, manyan su da ƙanana, da jera su a tsari mai kyau, da suke ganin ya dace da hakan, domin su samu wurin da zasu raɓe, ko sabida ruwa, kuma sabida ranar da zata dake su. Katanga ce dai gata nan da hoton ya nuna, um am baibaye ta da duwatsu masu yawa. Ko ka irge dai, zaka daɗe, da iyakar hoton nan za a iya ce mana, zamu iya irga adadin su kaman sun kai ashirin da biyar zuwa talatin da biyu. Inda zamu tsaya mu irge, muka irge zai ci lokaci. um Kuma an ɗaura wannan hoto ne a shafin um alani. Ga hoton nan shi ma an bayyana abunnan ɗin su, tunda ance muyi bayani ne a kan hoton. Haka kuma um alambu kenan, mu kuma daga jikin rubutun, an sa alambu alambu da wurare daban-daban, a ƙusurwa daban-daban. Yau kuma duwatsun, um da alaman ruwa ya saba sauka a wajan, tunda damuna ne, in ana samun damuna mai tsayi za a samu gansa kuka. Da ita gansa kuka tana da suna da harshen turanci. Se a ta baya ita ta baibaye kan duwatsun, sai ga kuma daga wajan duwatsun da akwai inda aka samu rami, wanda hannu ɗaya zai iya shiga a ciki. Kuma wuraren ƴan ramukan, wanda yatsa sai dai yatsa ya shiga. To, haka dai muka ɗan fuskanci abun da muka samo daga cikin wannan, inda za mui bayani. Da kuma da ɗan sama da in ka jawo hoton, aka zara furɗa daga sama, um guda guda wurare daban-daban har gurare guda huɗu ne nagano, ko dai ga wata ta biyar, ga ta shida a nan, bakwai, takwas, tara, goma, sha ɗaya, sha biyu, sha uku, sha huɗu, sha biyar, sha shida, sai ayi ta waje kuma rubutun alami alami ɗin da aka rubuta a jiki. In dai muka iya tasowa a cikin wannan, to dole zamu bayyana abunda muka gani.

wannan fa wata gona ce da um suke ƙoarin ciro kayayyakin amfanin gonar su da alama gona tay kyau kuma ka iya cewa mata da miji ne cikin wata makekiyar gona me tudu da kwari wanda gasu nan namijin ya tsaya ya riƙe kabejin daya ciro cagejin da aka shuka tinda muma hausawa a hausa bamu da um wani suna da ake kiran cabeji bashi da wani suna na musamman shi mutumin ya riƙe cabejin a hannunsa an hagu ya saki hannun sa na dama yana kallon wanda kuma baƙar fata ne na nan afrika um amma ba mutumin mu ne na afrika dai baƙar fata ne yana sanye da jar riga se kuma ita matar ita ma gata nan cikin fara'a da um da yabo ta ɗaura zanin ta na atamfa da rigar ta ja kusan launin ta mijin ta se dai ita a jikin hannun an samu wani ratsi na ruwan hoda da kuma um launi me duhu a jikin dikda shima da akwai amma ratsine ɗan kaɗan aka tsarma shi tayi daurin ƙirji kuma abu kama ko tumaturi ne dai da cabejin a ciki dai duk ta haɗa ɗauka a cikin mazubin ta me ɗan zurfi na dariya za'a tafi gida um yau gona tayi yabanya me kyau tinda tafi a nuna wa mutum ya nuna shima yana datashi fara'ar amma be kaita ba tinda ita ga haƙoranta ma nan reras cikin murna da farin ciki um baya bayan su kuma da akwai alamar kamar sun shuka masara ne da kuma wasu abubuwan daban na amfani daga can baya kuwa tudu ne na gonar daya gangaro ka kalle shi kamar sama yayi ya tashi sama kuma guri ne da yake da damuna me kyau yana da yanayin shuka me kyau yanayin zubar ruwa me albarka um ma ita dai macen ba kama ce tayi um aski ne sosai irin na mijin nata dan baƙa ce tayi kitso irin na wanda aka saba yiba kuma mutanen afrika to dai haka haka ta kasance acikin wanna kuma bata da wani ɗankunne ita dai gata nan dai in ka kalleta ma um da badan ɗaurin ƙirjin bama ka iya cewa ita ma namiji ce kawai gemu ne babu ana cewa mace fari ne babu wanne irin abinda zamu iya faɗa a cikin wannan bayani

Wanna dai wata ƙatotuwar mota ce guda biyu launin fari da ja, ƙatotuwa, abubuwan ƙara ƙarassautinta wanda gaya nan an nuna ta taho kuma mamurɗar sarrafata wanda da ita za'a dinga jujjuyata tayi gefe dama da hagu a jikinta, a tana da launin fari da ja kaman mutanen dai kwankwasiyya itama dai, kuma alamar mota ce wacce ta saba jigilar kayayyakin gona, kuma wannan dai mu abinda ya nuna mana tayi kama da tifa, tifa ce koriya ai koriya da launin da rawaya rawaya, wanda ta ɗebo su in ka ƙirga an masu gida gida kuma ba'a cikasu taf ba yadda koda ta girgiza zata faɗi, kuma bara mu ƙirga dai muga a nawa ta ɗebo: Ɗaya, biyu, uku, huɗu biyar, shida, bakwai, takwas, iya abinda muka iya ganowa dai guda takwas ne a sama sai su tunda takwas takwas kaga guda goma sha shida kenan da akwai wasu takwas ɗin a ƙasa, ga mazubin man man da ta ke amfani dashi nan wajen safarar jigiilar kayayyakin ga su nan a gefe, sai kuma wani ɗan tuntu a can gefen damanta a alama dai duddda hoton ya nuna ma na ce wa kamar gudu takeyi kan titi domin kai kayan zuwa inda ake buƙatassa, amma dai ba mu ga alama de ba a cikinta ba, wato matuƙin motar ba mu ga alamar da matuƙin motar a ciki ba, kode ga ta nan tana raɗaɗa gudu ko irin hoto ne da ake sarrafawa da na'urorin zamani na bature, zai nuna cewa ana tafiya kuma bayan ba kowane ya ke sarrafa ta ba, da akwai kuwa 'yar ƙaramar fitila a jikinta a ƙofa nan wanda idan an jawo za'a shiga cikin motai, sama kuma dai zan de ta tana da zagayen fari a jikin ta yadda ta ke juyata kuma shi tankin a ɗaure shi da wani ƙarfe ne mai ruwan me ruwan tasa, amma kuma kayan da aka ɗebo an ɗaure su da wata kwartigegiyar igiya mai faɗi da zai hana su zuba koda ta hau tudu ko kwari, de wannan shine de abinda muka gano cikin wannan